macca assay huuphiya dadetiyo dadetta merra ha huuphiya dadettayo sunttay quxuxiriya geetetessi quxuxure darotto macca assay meezettidi dadettiyo dadetta gidishin ikka eta bollani keehipe lo"eesi.

nu aawati goyyidi, bulidi giissidi nuussi shiishiyo buqurata nuusi immiyo goshaa geetettees.

issi nu aaway bantta huuphiyan naa''u kushiyaa wottidaageetinne etappe guyyeera de'iyaageeti bantta kushiyaa uluwaa bolli wottidaageetinne etappe ha baggaara de'ageeti adil''e kootiyaa maayiidi issi petettan yeehuwaa geliiddi doosona

Xoossaa na'ay nu aawaa nu godaa Yesus Kiristtoosi nu nagaraa ubbaa hayqqidi, masqqaliyan kaqettidi, ba suuttaa gussidi nuna wozidi, nuna naatettaa maataa nuuyyo immiis.

Wolayttan asay darotoo xaletettawu xaqqamettiyo aguppe xaliya woykko yeechchaa giyo xaleti kumidosona, hageetuppe issoy samminiyaasine qooriya sugettaasi maadiyaba.

Asayi uyiyogaa maattaa geetettes. Maataykka miizzeeppe ekkidi asayi go'ettiyo go'aa asayi asayi uyiyogaa geetettes.

Wolaytta biittaa woga maayuwaanne dungguza maayidda oyddu asati beettoosona. hegeetikka aayiyo, aawa na7iyoonne na7aa.

Asay yi yiidi qumaa miyoosay bereketta qumma keettay beetees. asaon daro dumma dumma wogaa qummati beetosona.